Eduuka ya masuwani na n'ebikopo na n'enkyeka n'amashweta na n'obucence na n'emikuri.

Abantu bari omukatare beshangiire emitaka nibaguza enyanya nibaguza obutunguru nibaguza ebyenyanja nibaguza emyenda kufunamu sente

Omukazi ariyo nacunda amajuta. Amajuta nitugaguza kugihamu sente, tugarya. Amajuta nigaruga omu mate g'ente.

Enjojo nyingi zerundanire hamwe zaine amatu gurikwiragura zaine amaino garikwera n'eminwa miraingwa erikwiragura n'amaguru magufu mahangomu gurikwiragura.

Abaishiki babiri bari aha nayikondo omwe ayemereire ondiijo ariyo naacunda aha rubaju rwabo hariho ebidoomora byingi n'aha rubaju orundi hariho egaari kandi orubaju orundi hariho omugoye gw'emyenda hariho na n'emisiri.

Aba n'abantu bari omu madiuuka gaabo abamwe nibatunda amakara abandi nibaguza ebitookye abandi nibakora aha buhereza obw'amasimu kwihaho nana okusindika sente

Enjoki eine obuntu bwa kinekye aha mutwe gwayo , amaguru gayo nag'okwiragura n'omutwe gwayo nigwiragura ahansi ahi eri nah'erangi ya kinekye.

Aho hariho amashweta, hariho ebitambi birikutukura, hariho n'enkofiira zirikwera n'endijo erikutukura hariho n'etawuro.

Omushaija nana abaana babiri bashutami aha ntebbe omukazi ayemereire aha muryango hariho n'ondiijo omukazi ayemereire akwaitse enfuka omungaro omushaija aine ekikopo omungaro arimu nanywa aha rubaju rw'abaana hariho nana akajega karimu ebintu.

Enjoki eri aha kimuri neyihamu omweyangye ogwokukora obwoki ,enjoki eine erangi ya kinekye nana erangi erikwiragura .

Abashaija mukaga bariyo nibakurura akatimba omu maizi . Akatimba kiine erangi eya kijubwe babiri bajwire enkofiira aha mutwe omwe tajwire esati babiri bajwire esati z'emikono migufu Kandi na babiri bajwire esati ez'emikono emiringwa.

Abatsigazi baingi bashutami aha motoka nibagyenda. Emotoka eri aha ruguuto. Oruguuto oru omu rubaju yarwo harimu emiti n'ebinyaatsi.

Ekyo n'ekimuri hariho enjoki, enjoki nizikunda ebimuri ahabw'okugira niho zikwiha eby'okukoresa obwoki. Ekimuri kiri omu kara ya kinekye, enjoki niziyamba ebimuri kukura gye kandi n'ebimuri nibiyamba enjoki kufunamu omweyangye.

Ogwe n'omunaara. Niguba guri omu mwanya namunomuno aha bizimbe bitari bimwe na bimwe, aha makereziya aha makanisa aha mizikiti niguba guriho.

Ezo n'ensigo zebicoori biriyo nibitandika kukura biine erangi ya kizibwe eri kubiyamba kukura gye biine eitaka ririkwiragura ekirikumanyisa ngu ririmu orwezo.

Abaana baingi bariyo nibabashukyera amaizi omu ngaro, abamwe bajwire ebirikushushana n'abandi bajwire ebitarikushushana, abajwire ebirikushushana bajwire esaati ezirimu oburikwera n'oburikutukura nana ebitogi birikutukura abandi bajwire esaati ezitarikushushana n'eza bataahi baabo

Aho hariho enyaanya, obutunguru, entura, emicungwa, endimu, mangada, enanansi, ebyozi, karoti, biringanya, kabegi n'ebindi n'ebindi.

Obwo n'obutimba bw'ebyenyaja nibuyamba abajubi kubutambika ahansi ebyenyanja bikaija aha mutwe batyo bakakurura nibuyamba aha kwangutsya emirimo yaabo bakarahutsya.

Ako ni akatare abantu nibaguza buri kimwe kyona enyaanya , obutunguru , emyenda ebyenyanja, enkoko , embuzi ,harimu n'abokuturamu harimu n'abakuheza bakataaha.

Empundu eri ahansi y'omuti ehumwireho. Ebiti bikwatiine ekikubiyamba obutarabamu mushana Kandi obutaterwa enjura. Empundu nizituura omukibira ninga omukishaka ninga omumisiri y'abantu.

Omwana akwitse obuveera bw'enyaanya ahansi yeye hariho ekitemere ky'enyaanya. Ajwire ekiteteyi kirikwiragura, akwitse n'esente omungaro.

Egi n'enjoki eijwire omweyangye eriyo negwiha aha kimuri, ekimuri nekye erangi ya kinekye, ekimuri neikyanda. Eikyanda niturikoresa, nituritwara turyanika tutyo turikaranga turirya.

Ekyo nekibira. Nikirebeka emitwe yonka. Emitwe yakyo neyerangi ya kijubwe kandi ebicweka ebindi tibirikurebeka.

Abashaija baingi bari omu faamu bashatu aharibo bariyo nibahinga ente omwe ajwaire eshweta eyokutukura n'empare eyokwiragura ondiijo ajwaire esaati erikwera nana empare erikwiragura n'ondiijo ajwaire empare erikwiragura.

Akaro komweeza Kari omu ndiiro nana esabwe eri aha sihaani akareiro Kaine amabara marungi agokukarebekyesa gye.

Omuntu arikureebeka engaro zonka ajwaire giravu omu ngaro aine n'akakokoro aine n'ekyoma ekikumpima omutima okugurikuteera ajwaire n'ekooti erikwera.